Nataal buñ fi amee moom aynitafa nekka. Nitti ñenen yangee dox, ñenen yaang si kiw moto bi, ñeneen yaang ci biir moto bi. Fum nekk nii ñoom yépp ñu ngi wone ne ñiom ñeipaangi kontaan te dafa melnine dañ nekk ci kampiiñ.

Natal bi nk mungy woneh neh ci palasi lekeh kaii la, teh mingui woneh neh njii ngii ameh taabul bu ndaw teh taabul bu wekh teh mungui amm iiy fason leka yii baurii, teh nju ngi gisneh tamit iiy boisson fason yu bari tamit nung fa, nitt tah ngi genah lokhom bi teh mungy tiyeh telephone, telephone bi tamit mungy nju wonel neh neh ndah nju ngui pareh.

Nital bi dal nita ko jal, ta daf ko jal por wanal kiliyanam ye ne dal daf ko jaay, ta leka bi dal benacin ni jen la, benacini jen bi dal, jenni foson bo xamante ni moy red sniper te mingi anda kaane bunj tambal, mingi am ay karot ak yu sewsew yu nyuuy def si toggu

Natal bee dal cee bori gage la, cee gage boor hamann teh neh nith yeh nyo faneek, nyenel yee dii doh nith yee danno dem forfoo pur fehlu mu ngey waral neh asaman be mu nye sett wech, tah nith yee niu ngeh doh forfoo non am na niu saga am na niu nyow forfoo non purr fehlu.

Neetal bung fi ameh momm tabal lafa neka tabal bo xamantehneh tabal bu nuul la teh mu aam naar yi tanka teh tabale bu xaman teh mum neng ko jefelandeko naar yi afer benen afer boi mun neng ko def leku kai teh benen afer bi moi mun neng ko def si jangeh kai si ecole yi.